ano huli mutawuni ihulu tsikolofa tsilimo tsimotoha tsilimo babandu balimo nebimuli bilimo mwosi

B'khana ba'taru ba'kwarire tsi'ngubo tsi'mali ne tsi'mask tsi'wanga ne tsi'ndi tse'bulu

Umusani , waambile bisala bili bitaru sitwela sitwela sili khungaki bibila khakhupanisila sitwela khukhakuwa.

Umusaani wekhaale ukundi wemile weboyile ingubo, ali mukhatale.

khayu khekamatafaali khelubeka lutwela khali akari e'kamatore

Umundu asutile indowo wongeselekho khakali.

Abana balikhutima tsimbilo, bali bane balikhutima tsimbilo